Xiisahaan waa guri kalarkiisu yahay caddaan caddeeys qalin

Waa isbitaal waxaa yaalo qalabka dadka neefta looga cabbiro waana kumbuyuutar midabkiisa waa cadaan uu daaran yahay

Meeshaan waa meel dukaan ah waxaa loo gadaatooyin kala ah guduud midoobay

Halkaan waa guri dabaq ah oo jaale iyo cadeys ah, oo qabyo ah, oo biro shaba kataagan.

Meeshaan waa meel barxad ah oo nadaafad kasocoto waxaa xaaqaayo maamooyin waxay wataan xijaab buluug, xijaab kafay mid kaloo kafay ah, jaakad buluug iyo budeel cadeys ayay wadataa.

Halkaan waxaa yaalo rooti jaale iyo cadeys ah, jibsi jaale ah, jikin gaduud ah waxay kujiraan saxan cadaan ah.

Halkaan waxaa fafadhiyaan wiilal badan oo ciidan ah dhargay wataan waa tuute cadays iyo kafay ah halkay fadhiyaana waa gaduud iyo jaalle gaari cabdi bile ah garay ah gaari kale cabdi bile ah garay ah nin koofi gaduud wato.

Hal kaan waxaa yaalo miis buluug ah

Halkaan waxaa yaalo shaar qaxwi iyo cadays ah iyo jaale warqad madaw ah ay ku dhegan tahay

Meshaan waxaa fadhiyo arday wata qamiis cadaan ah iyo koofi buluug ah

Halkani wax yaalo koobab lagu kariyo kafee

Hal kaan waxaa yaalo kabo kafee iyo madow ah

Kani waa qol fadhi ah kalarkiisu waa cadaan iyo qalin, rooga yaalo waa qaxwi iyo cadeys, dhulka waa mutuleel cadaan ah, darbiga guriga waa madow.

Halkaan waa meel xafiis ah waxaa joogo nin wato dhar jaale, koofi jaale, miis jaale agyaalo, miis kaloo qaxwi ah, mid kaloo qaxwi ah.

Halkani waa qol fadhi ayaa yaalo midabkiisu yahay qaxwo

Waa meel ay iskugu imaden niman iyo naga waxa uu wataa ninka usoo horeeyo shaati caddaalad

Halkaan waa guri dabaq ah midabkiisu cadaan iyo qaxwi, hoostiisa waa jaranjaro cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo laptop madaw ah oo shaashada laga furaayo

Kal kaani waxaa taagan wiil wata shaati gacma dheer ah darbiga gacmaha ku heesta

halkaan waa goob dalxiis ah darbigeeda waa cadaan iyo qaxwi, geedo falaawar ah ayaa kabaxaayo oo cagaar ah, gadaashiisana geedo kaloo cagaar ah ayaa kabaxaayo. Dhulkana waa cadaan.

Meshaan waxaa yaalo gan jeeloyin guryaha lagu dhisto midab koodu yahay cadaan, madow, buluug

Halkaan waa hool waxaa yaalo fadhi fiyool iyo jaale ah, miis cadaan ah waxaa saaran saxaman cadaan ah oo badan.

Halkaan waxaa taalo boombalo madow ah dhago jaallo ah katiin jaallo ah dhulka ay taalo waa gaduud iyo cadaan gadaasheeda waxaa taalo armaajo cadaana.

Meshaan waxaa yaalo dahab wey oo midab kiisu jaale yahay meesha uu saran yahay waa madow

Halkan waad laami ga waxaa ka dhisan goleejaale ah deked ahaan waaye waxaa ka soo degaayo alaab caddaana

Meeshaan waxaa yaalo kumiiter cadaan, caag biyo caafi buluug iyo cadaan ah, waxaa fadhiso gabar ookiyaalo madow, garbasaar madow iyo cadaan ah, jaakad qalin ah cabaayad buluug ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo gaari cadaan ah oo taagan wadada geesgeeda

Kal kaan waxaa socda wiilal wato dhar cadeys ah

Halkaan waa meel hool ah waxaa yaalo fadhi , darbiga waa gaduud iyo kafay, waxaa joogo dad wato dhar kafay, jaale, cadeys, madow, cadaan iskugu jiro.

Halkan maxaa yeelo u d-kalkiisii yahay jaaro waxaana saaran khudaar cagaaran

Meeshaan waxaa joogo wiil koofi gaduud wato, shaar gaduud ah iyo jaakad buluug ah meesha ay taagan yihiin waa cadaan.

Halkaan waxaa yaalo salan oo katiinado iyo faraanti, dhago suran yihiin meesha na waa beer.

Halkaan waxaa ka muuqdo boombale haaf ah oo madaw ah oo qoorta oga jiro dahab

Halkaan waxaa taalo khasaalad midabkeedu uu yahay cadeys, qalin, gaduud, buluug iyo jaale, dhulka ay taalo waa cadeys.

Halkaan waa meel suuq ah waxaa maraayo gaari cadaan iyo gaduud ah, darbiyada kalerkoodu waa buluug iyo cadaan.

Kani waa ganjeel midabkiisu uu yahay kafay iyo cadeys, guriga korkiisa waa jilay, geed cagaar ah ayaa guriga kabaxaayo oo caleemo dhaadheer leh.

Meeshan waxa yaalo sariir aad u qurxoon OO kalar Cadan iyo madow isku jir ah

Hal kaan waxaa yaalo daawo ka niin yaal ah

Halkaan waxaa yaalo haanta biyaha lugu shubto iyo bac gaduud, haantaaso cadaan ah, bahasha shamiitada lugu qaso oo madow ah, waxaa taagan dad sakeelo madow wato.

Meeshaan waa meel wado ah waxaa kuyaalo guri hoos jaale ka ah kor cadaan ah, dhinacana jaale ah.

Meeshaan waa meel hool waxaa yaalo fadhi cadaan ah, miis cadaan ah, falaawar cagaar iyo cadeys ah, caagado caafi ah, guriga darbigiisa waa qalin iyo cadeys.

Hal kaani waa dhul cara gaduud ah gurigaan waa qabyo

Halkaan waxaa yaalo toobab midabo kal duwan lah baluug boombale cadaan ku jiraan baluug cadays nac nac kuleel suun gaduud dhexda uga xiran.

Halkan waa mel hool ah waxyalo miis jale ah fadhi qaxwi ah dirbiga guriga waa jale io baluug io cadan

Halkaan waxaa maraayo ari cadaan ah waxaa lasocdo wiil wato boorso madow ah iyo go cadaan ah, wiil kaloo wato dhar cadeys.

Halkan waxaa taagan gabdho iyo wiilal wiilasha waxay wataan waxay wataan xijaabo kala ah doon xijaab cadaan madoobe jaguduud

Meeshan waxaa ka muuqday guri guriga brandeys iyo banaankiisa waa caddaan gudihiisana waa qaxo

Halkani wax taagan labo wiil oo watan dhar buluug iyo dhar madow ah

Halkaan waxaa taagan wiil wato makaroofan madow ah, dhar jaale ah shaati jaale iyo kafay ah, meesha uu taagan yahay waa miis qaxwi ah, darbiga waxaa kudhagan boor oo cadaan iyo buluug ah.

Meshaan waxaa yaalo sacan cadaan ah waxaa saaran koobab

Halkaan waxaa yaalo fadhi buluug ah, miis cadeys iyo qalin ah, roogu waa jaale, kafay iyo madow.

Halkaani waxa taagan labo gabdhood oo hijaabo madmadow wato iyo barafuuno cadcad oo madmadaw ah gadaashoodo pink jaalo iyo kafee

Halkaani waa biro shub ah oo meel saaran oo madow ah iyo dhul cadaan eh

halkaan wax taalo boon balo madow ah wax dul saaran katiinad kuus oo jaalo ah

Hal kaani waa guri midab kiisu waa cadeys

Halkaan waxaa yaalo kuukar madow iyo cadaan ah iyo faranjiyeer qalin ah, meesha uu yaalo waa cadaan.

Halkaan waa dhul carro gaduud iyo cagaar ah waxaa maraayo geel gaduud, jaale, fiyool, ah waxaa wado gabar wadato dhar kafay iyo cadaan ah.

Halkaan waa meel cato gaduud ah dhilka waa kafay iyo gaduud iyo cadays.

Halkan waxtalo qasalad cadan io kafey ah dhulka eey talo waa mutuleel jale qaxwi

Halkaan waxaa taagan wiish oo jaale iyo madow ah, waxaa lajoogo wiil wato fanaanad cagaar ah, shaar buluug, koofi jaale ah dhulka uu yaalo waa cadaan.

Halkaan waxaa fadhiya wiil dhar kala duwan wato kafay iyo cadaan baluug jaallo kabo baluug iyo cadaan ah shumee dhulkee joogaana waa jaalle wiilal kala jeemis.

Kal kaan waxaa tagan niman wataan dhar kala duwan dhar madow ah dhar cadaan ah

Kani waa qol midab kiisu yahay jaale iyo qaxwi

Halkaan waxaa fadhiyo niman odayaal ah oo wato shaar buluug ah, shaar buluug xegeen ah, mid qalin ah, madow, cimaamad qalin, ookiyaalo madow, shaar iyo jaakad qalin ah.

Meeshan cayaarad farxad madow inka sacad ah ku jiraan oo madow gees kale jaalo

Meeshaan waxa yaallo kabo midabkoodu uu yahay madow iyo jaalle dhulka ay yaaliina waa cadaan

Halkaan waxaa ka muuqdo niman odayaal ah oo shiraayo background daaha ku xiran waa guduud iyo cadaan miiska waxaa u saaran biyo caafi iyo koob caano ku jiraan

Halkaan waxaa ka muuqdo sariir nafar iyo bar ah oo joori saaran yahay marada saaran midabkeedu waa buluug iyo cadaan sariita midabkeeda waa jaalo armaajadana waa jaalo daahana waa qaxwi

Halkaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa saaran malaay duban oo gaduud ah iyo ansalaato cagaar ah oo jarjaran, dhulka uu yaalo waa cadaan.

Meshaan waxaa yaalo mobile gaduud ah iyo jaajar madow ah

Meeshaan waa meel tog ah waana meel biyo ka buuxaan sannadkii mar ay biyo maraan waana biyo-mareen

Kan waa dabaq midab kiisu yahay cadeys

Halkan waa qol midabkiisii yahay qalin waxaana yeelo armajo koofee dhulka waa cadde

Halkan waa qol midab kiisu yahy cadaan albaab kiisu yahy cafee

Waa haqaan midabkiisu yahay madow jeclo waxaa saaran dun fara badan nin ayaa ii muuqday lugtiisa

Halkaan waxaa yaalo saabuun midabkiisu yahay cadaan iyo binki midabkeedana waa madow saabuunta.

Halkaan waxaa yaalo erafoon cadaan ah oo xariga dhulka uu yaalo waa qalin.

Halkaan waxaa taalo mooto waxaa kor taagan dhar cadaan ah, calan buluug ah ayaa saaran mootadu waa buluug iyo madow meesha ay taalo waa jaale.

Meshaan waxaa yaalo boon balo. Waxaa saaran katiin

Meeshaan waxaa ii muuqda roti midabkiisu yahay jaalo iyo shuwaarimo oo saaran meel bac

Meeshaan waxa yaalo sariir aad u weyn OO uu saaran yahay maro kalarkeedu tahay cagaar iyo bulug-xigeen

Halkaan waa qol midabkiisu uu yahay cadeys iyo madow, daaha kuxiran waa qaxwi, sariiraha waa madow, go saaran waa cadaan, katabaan madow, dhulka waa cadaan iyo roog qaxwi iyo cadeys ah.

Halkaan waxaa yaalo boonbalo madow ah oo haaf ah waxaa kujiro dahab ah katiin, dhago, faraanti iyo gacan.

Halkaan waa meel guri banaankii ah waxaa taagan nin wado darees cadaan ah dhar madow ah dhar baluug ah koofi jaallaa fanaanad gaduud cadaan guriga agtiisa ka baxaaya

Halkaan waa wado banaan oo cadaan ah waxaa mareyso mooto bajaaj kafay iyo gaduud ah korna maro cad ayaa ogaxiran, iyo fiilooyin madow ah.

Halkaan waa guri dabaq ah midabkiisu waa kafay iyo cadaan, hoos waxaa taalo carro cadaan ah, waxaa yaalo gaari wiish ah iyo cagaf oo carada qaadayo oo gaariga kushubaayo midabkiisu waa jaale iyo madow.

Waa saxan oo saaran miis waxaa ku jiro hilib iyo bariis jaale ah hilibka waa hili doono oo

Halkaan waxaa ka muuqdo gaanjeel midabkiisu yahay cadaan iyo madaw iyo jaalo darbigana waa jaalo, guduud iyo madaw

Meeshaan waa meel webi ah OO dadka ay ka caban jawi ay ku qaataan OO aad u qurxoon

Halkaan waxaa ka muuqda labo wiil iyo gabar labada wiil waxay xiran yihiin shaarar cadaan ah gadhana waxay xiran tahay hijaab cadaan waxay gacmaha ku hayaa daawooyin background ka waa guduud

Halkan waxaa yaalo jaagad galgeedu yahay addoon qaxwi cagaar iyo guduud

Meeshaan waxaa ku daadsan Xaani aad u badan oo laga keenay meelo fog fog oo gaari lagu keenay

halkan waa wado banaan wax maraayo dad wato dhar uu kamid yahay midabka jaalaha

Meeshaan waxaa maraya laba nin OO aad u burburan oo qaba fananad gududan iyo mid cagaar ah

Hal kaan waa qol midab kiisu yahay gaduud iyo jaale

Halkan wax yaalo shaati laaban oo midabkiisu yahy qalin

waa baakado oo is ag yaalan oo midabkoodu yahay cafee madow jaale

Halkaan waxaa yaalo saxan teg away ah oo qalin waxaa ku jira jikin jaalle ah banbanooni gaduud basal gaduud karooto oranji ah.

Halkaan waa guri diushiisa waxaa fadhiyo wiil wato dhar jaale iyo buluug ah, guriga dushiisa waa jaale, buluug iyo cagaar.

Halkaan waxaa ka muuqdo miis dhalo ka samaysan oo saaran koombo dahabi oo geed cagaar ku dhex jiro waxaana la saaran waxyaabo kale oo dahabi ah

Waa shaati midabkiisu yahay caddaan khasaaran dad cadaan ah

Waa wado waxaa taagan mooto bajaaj gaduud ah iyo jaale, hoomey cadaan, geed cagaar ah ayaa kabaxaayo dhulkuna waa carro madow.

Halkaan waxaa ka muuqdo galay shiidan oo sajalaysan midabkeeduna waa cagaar, cadays iyo guduud waxaana garab muuqdo geed galayl ah oo baxaayo

Halkaan waxaa yaalo caag madow ah oo kudhexjiro oo laamo dhaadheer leh midabkiisa waa cadaan

Halkaan waa habeen dhulka waa madow laamiga waxaa soo maraaya baabuur nal ka daaran yahay mooto bajaaj gaduud iyo jaallo.

Makiinad lagu sheego ama lagu kireeyo shaaca midabkeedu yahay madow oo saaran miis

Halkaan waa meel garoon ah midabkiisuna cagaar iyo caddaan

Halkaan waa laami midabkiisu uu yahay cadeys iyo madow, waxaa maraayo cagaf oo madow ah oo simaayo meesha waxaa taagan rag.

Halkaan waxaa ka muuqdo qol ay ku jiraan ubax midabkoodu uu yahay guduud, cagaar, jaalo iyo cadays

Meshaan waxaa taagan niman wata dhar madow iyo cadaan ah

Halkaan waxaa taagan niman askar ah Waxay wadataa dhar kafay ah cadays iyo cadaan ah iyo koofiyad baluug ah cagaar iyo cadays iyo waxay wataan ookiyaalo madow ah

Halkan wax fadhiyaan dad badan oo wataan dhar kala duwan sida cadaan bulug

Waxaa ii muuqday doon ay riixayaan niman oo talo xeebta banaankeeda waxaana ku dhegan calanka soomaaliya

Halkaan waxaa ka muuqdo masaajid dabaq oo midabkiisu waa cadaan

Halkan ku jiro dooro garkeedu yahay jikin guduud gaar

Bishaan waxaa yaalo miisaskoodu yahay madow caddaan iyo dahabi ku yaalana waacdoon

Waa go idira midabkiisa ay guduud oo saaran sariicdaan ah

Halkani waa qol wx yaalo ramaajo midabkeeydu yahy cadays iyo qaxwi

Waa gaari waxa uu qaadayaa biyo fosto ayaa saaran oo cadaan ah waxaa ka dambeeyay jaalo

Meeshaan waxaa yaalo labo buug midabkooda waa guduud iyo cagaar midka guduudka ah waxaa ku qoran maadada barbaarinta iyo cilmiga

Waa carwo waxa ii muuqda saakooyin oo meel saaran oo ah guduud jaallo buluug ah

Halkaan waxaa yaalo toob basal bariis midabkiisa yahay jaalle gaduud iyo cagaar biyo caag caafi baluug iyo cadaan moos jaalle ah saxan cadaan ku jira guriya meesha eh daahaas waa waa jaalle mutuleedkiisa waa cadaan iyo jaalle.

Meeshaan waxaa ka muuqdo rooti jaalo iyo cadaan ah oo dhexda qudaar ku jirta background kana leer guduud ah ka shidan yahay

Meeshaan waxaa yaalo kareem bingi iyo cadaan, meesha uu saaran yahay waa kafay, dhinaciisa waxaa kabaxaayo geedo caleemo dhaadheer ah oo cagaar ah.

Halkaan waa hool midabkiisu waa cadaan iyo kafay, waxaa yaalo kuraasman buluug ah waxaa kufadhiyo dad dhar kale duwan wato buluug, cadaan iyo kafay, madow iyo gaduud, koofi cadaan.

Halkaan waa garoon midabkiisu uu yahay buluug waxaa taagan wiilal wato fanaanado buluug iyo cadaan, kubad cadaan wato.

Waa meel waddo oo dhismo ka socdo waxaa ii muuqday niman birooyin hayaan nin fanaanad madow hayo qabo

Halkan waa guri qabyo ah oo alwax kasameysan oo cades ah waxasaran labo wlll watan fananad gadud io balug

Meshaan waxaa yaalo saxan kafee ah iyo miis ka fee ah

Halkaan waxaa taagan wiil wato garan cadaan ah iyo surwaal madow ah, miis cadeys meesha yaalo, darbiga waa kafay iyo cadeys, wax madow ah ayaa kudhagan darbiga, falaawar waxaa yaalo qaxwi iyo cadeys ah.

Halkaan waxaa taagan gabar wadato xijaab beer ah iyo cabaayad madow, roog cadeys meesha yaalo iyo maktabad cadaan ah, waxaa yaalo buugaag kale duwan cagaar, cadeys, gaduud, buluug iyo jaale.

Halkaan waxaa yaalo baakado jaale iyo cadaan ah, waxaa kor saaran baakad kaloo buluug, cadaan ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo saacad maqaar aha midabkeedu madaw , qaxwi iyo dahabi

Meshaan waa dhul banaan

Waa meel banaan oo xeeb ah oo iskugu imaadeen dad farabadan oo niman ah waxaa ka dambeeyay guryo qadiimi oo dhagax ah

Halkaan waxaa ka muuqdo laami ay labada geesood ay taagan yihiin dumar iyo rag

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo bajaaj oo laamiga Marayso midabkoodu waa guduud, buluug iyo jaalo

Halkaan waxaa ka muuqda nin oday ah oo wato cimaamad color keeda uu yahay buluug shaatiga uu qabo waa cadays

Meeshaan waa qol cadeys ah waxaa yaalo fadhi qaxwi iyo miis cadeys ah, kumiiter cadeys ah.

Meesha waxa yaalla caagad yar oo biyo ka buuxaan oo midabkeedu yahay buluug iyo jaale

Halkaan waa meel hool ah oo kafay ah, buluug, cadeys ah waxaa fadhiyaan dad wato dhar cadeys ah, shaar cadaan, wiil wato dhar buluug ah, mid kaloo wato dhar cadeys.

Meeshaan waxaa ka muuqda miis cad ay saaran yihiin cuntada fudud sida shaaha Waxaa kale oo saaran buug

Meeshaani waa guri galkiisu waa jaalo iyo khalid ku agaalo guri kale oo hargeysa ahaa cagaar riixda

Meeshaan waxaa ka muuqdo sadex box oo buluug iyo cadaan iskugu jiro

Halkaan waxaa taagan wiil wato makaroofan cadaan iyo madow ah, qamiis cadaan ah, koofi cadaan ah, meesha uu taagan yahay waa cadeys iyo kafay, gadaashiisana waxaa kabaxaayo falaawar cagaar iyo gaduud ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo wiilal dhalinyaro ah waxay fadhiyaan meel hool ah waxay cunayaan cunto waxay qabaan fanaanado cadaan ah

Halkaan waxaa ka muuqda calanka somalia iyo calanka falastiin

Meeshan waa garoon waxa ay muuqda wiil wata fanaanada caddaan fanaanad buluug ah oo ay ka dambeeyeen dad farabadan

Halkaan waa meel barxad ah waxaa taagan rag wato koofiyaal cadaan iyo buluug, cagaar iyo buluug, dareskooda waa cadeys.

Halkaan waxaa yaalo kartooban cadaan iyo baluug iyo kafay ah iyo dhalo qaxwi jaallaa.

Waa meel laami ah oo loo qayb ah waxaa xaq ah iyo islaam weyn wataan dhar madow cambaayado ah iyo nin

Waa kusheegay waxaa lagu karinayaa weerar ay ku jiraan cuntooyin sida khudaarta hilibka

Meeshaan waxaa iiga muuqda sawir maqaayad waana makhaayad cagaar iyo caddaan isku jiro ayaa ku kor ku dhigaan waxaana ku qoran greenland

Oo meeshaan waa saxan ayaa yaalo farabadan waxa ay saaranyihiin miis waxa kujiro cuntooyin moos

Meeshan waa meel banaan ah dad ayaa iskugu imaaday waana dumar waxay wataan dhar cabaayado ah waxaa ka baxaaya intooda geela cagaa

Waa meel fashion ah waxaa lagu iibinayaa dhar niman ka oo fanaanado ah oo suran derbiyada

Halkaan waa guri kalarkiisu waa qaxwi iyo bingi, buluug, jaale, kafay iyo cadeys, gatiisana waxaa kabaxaayo geedo cagaaran.

Halkaan waxaa ka muuqdo saraakiil iyo dad shacab ah

Waa guri hool ah midabkiisuna yahy qaxwi iyo cadays

Halkani waa meel laami ah waxaa taagan gaari karin midkii soo gudub iyo jaalo

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo sargaal oo qabto tuute cadays ah background ka waa guduud

Halkaani waa qol qolkaani waxaa joogta gabar xijaab gaduud watado iyo mid kaloo watada xijaab beeri ah iyo indho shareer madow harqaan baluug iyo cadaan dhul cagaar iyo qaxwi baluug iyo baluug beeri.

Halkan waxyalo dhego oo dahba ah

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati cadays ah warqada ku dhegan ay tahay madaw iyo cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo miis iyo kuraas gaduudan television shidan

Halkan waxaa taallo boonbal madow ah iyo katii. Jaala ah iyo boombal qoorta usuran

Waa sawir farshaxan waa ku sawiran yahay geed caleemo la-aan ah go-a midabkiisa waa caddaan iyo midabo kale oo isku jiro

Halkaan waa qol fadhi waxaa yaal fadhi cadaah ah Miis qaxwi falaawar gaduud ah guriga darbiisa waa jaalle.

Kani waa qol midabkiisa yahay cadays ama jaalle jiif madow iyo baluug iyo cadaan ah dhulkana waa qalin

Halkan waa qol cades ah waxyalo jiif garey ah io jodari binki ah dhulka waa mutuleel balug io cadan

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaq qabyo ah

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato kutub jaale iyo buluug ah, waxuu wataa shaar cadaan ah, ookiyaalo madow ah, shaar buluug ah, shaar cadeys ah, fanaanad cagaar ah, fadhi qaxwi.

Meeshaan waa meesha lagu heeso waxaa yaalla daahman fara badan oo midabkoodu yahay caddaan

Halkani waa meel carwo ah waxaa yaalo dhar baatiyaal midabkoodu waa cadaan madow guudud jaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaq cadaan ah waxaana hoostiisa wax ku gadanaayo niman gaari gacan ku wado dhar qaar way fadhiyaan qaarna way taagan yihiin

Halkaan waa dhul garee ah midabkiisu waa cagaar waana carro gaduud, geedo ayaa kabaxaayo, geelasha oo kafay ah joogo iyo wiil iyo gabar.

Waxaa ka muuqdo ilmo yar yar oo ku fadhiyo kuraas cadaan waxaana dhex taagan nin qamiis cadaannah qabo iyo cimaamad cadaan ah

Meeshaan waxaa yaalla boorso kalarkeedu tahay buluug waxaana ka buuxa dhar OO wasaq ah

Waa biraha qofka lug la-aanta uu ku socdo oo fara badan oo meel yaalaan

Halkaan waxaa yala foneeyo jela iyo madoow iyo madoow iyo bokadiin bokadiino lagu dudubto timaba

Halkaan waa meel duurduur ah waxaa kabaxaayo geedo cagaaran , dhulku waa carro gaduud iyo dhagax jay ah, diidiin kafay ah ayaa joogo.

Haljan waxyalo cagag oo furkod yahay cagar hosna eey tahay cadan dhulka eey yalan waa dahbi io balug

Halkan waa qol waxyalo jiif kalarkis ow yahay cades goa saran waa gadud io madow

Halkaan waxaa ka muuqdo bariis guduud iyo cagaar iyo hilib iskugu jiro iyo maraq ag yaalo iyo jibsi guduud iyo jaalo

Meeshaan waxaa ka muuqdo shaar cadaan iyo madaw iyo surwaal madaw ah boonbalahana waa cadaan

Meeshaan waa hool waxaa ka muuqdo ubax guduud, cadaan, buluud, cadays, io binki

Halkaan waxaa taagan dad wato dhar yunifoom ah oo nadaafad ku jira wiil iyo gabar meeshaan taagan yihiin dhar ay wataan oranji ah iyo madow kuwa kalane waxay wataan xijaabo wataa oranji.

Halkaan waxaa fadhiyo niman badan meel howl ah dhar gaduud dhar cadaan kafay qaxwi shaarar kaas qaxwi iyo jaalle.

Halkaan waa meel banaan waxaa yaalo biro shub ah qaar dhulka daadsan alwaax cadays ah biro shub ah midabkooda cagaar yahay dad badan jooga dharkooda kala duwan jaalle baluug cadaan gaduud

Halkaan waxaa ka muuqdo fadhi cadays ah waxaana saaran barkin cadays ah iyo barkin guduud ah waxaa meesha yaalo miis madaw iyo jaalo ah background ka waxaa ku xiran daah cadaan

Halkaan waa faranjiyeer gudihiisa waxaa kujiro yaanyo, gaduud, cagaar, cadeys, doolsha cadaan ah iyo basal bingi ah.

Halkaan waxaa taalo baakad cadaan ah oo qoraal buluug iyo cadaan ah kuqoran yihiin, gacana kusawiran, hoosna waa cadeys.

Halkan waa fal midabka albaabkiisa waa kafee waxaa yaalla fadhi fadhiya midabkiisa waa qaawi

Halkaan waa carwo bir ayaa taalo waxaa saaran boonbalooyin cadaan iyo bingi ah waxaa kujiro toobab buluug ah.

Ninkan waa qol midabkiisu waa caddeysa waxay yaalla jiif jiifka midabkiisu waa binki

Halkaan waa qol midabkiisu waa cadeys iyo cadaan, tiifii madow ah ayaa meesha kuxiran , hoostiisa miis kafay ah ayaa yaalo iyo armaajo kafay iyo jaale ah.

Halkan waa guri dabaq ah midabkis yahay kafey cades io qalin

Meeshaan waxaa yaalo kareen fays woosh baluug cagaar iyo madow iyo cadaan ah miiska saaran yihiin waa kafay.

Halkaanjoogto gabar wadato xijaab beerbeer ah saako jaalo ah cilaan ayaa umarsan waxay wadataa kabo madow iyo jaalo

Meeshan waxa yaale saxan bariis ah oo ay ku jiraan hilib iyo qudaar kale

Halkaan waa meel hool ah midabkiisu waa jaale waxaa yaalo fadhi qaxwi ah waxaa fadhiyo wiilal badan oo dhar kale duwan wato oo cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo laabtoob cadaan ah, fadhi jaale iyo cadaan ah, waxaa fadhiyo wiil wato jaakad cadeys , shaar cadaan, tay madow iyo shaar buluug ah.

Meeshaan waa meel banaan oo carro gaduud ah waxaa kuyaalo geedo, waxaa kucayaarayo labo wiil waxay heystaan banooni jaale ah, dhar buluug, madow iyo cadaan, gaduud, jaale iyo cagaar.

Halkaan waxaa ka muuqdo guri qabyo ah oo dhismaha wali dhamaan banaankana waxaa ka muuqda sali lagu tukado

Halkan waa qol midbkis yahay cades albabkis kafey waxyalo miiss kafey io cades

Halkaan waxaa yaalo garbo saar binki eh toob madow ah meesha jaalla waa basali iyo dahabi falaawar cagaaran.

Halkan waa guri dabaq ah midabkis yahay cades io kafey albabka jale geed cagar

Halkani waa meel banaan maxaa ku yaalla gurigaallo oo ah midowga korka saaran tahay kafee ah dhinaca cagaaran

Halkaan waxaa taala saddex xabo geedto ah oo midakeedu yahay jaalle kafay iskoobo gaduudan.

Halkaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo niman wato dhar buluug ah , cadaan, cadeys, garbasaar buluug ah naag wadato, gadaashooda waxaa yaalo guri gaduud ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo wiilal ciyaartooy ah kuwo waxay qaan fanaanado jaalo iyo buumo midna wuxuu ka fanaanad cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo dhalo oo buluug furkoodu waa cadaan

Halkaan waxaa yaalo fadhi cadaan biraha ku xirana waa madaw darbiga waa cadaan iyo cagaar dhulkana waa cagaar

Halkaani waa howl midabkiisa cadaan iyo jaalle yahay waxaa fadhiya fadhi qaxwi baluug iyo cadaan ah waxaa fadhiyo wiilal badan oo wato shaarar cadaan baluug kafay gaxwi.

Halakn waa albaab kafey ah dirbiga waa balug io cagar io kafey dhulka waa cadan mutuleelka

Halkan waxyalo bakad oo cadan io binki ah dhulka waa cadan

Halkaan waa qol midabkiisu waa qalin waxaa kadaaran nal madow iyo cadaan ah, dhulkana waa cadeys.

Halkaan waa garoon midabkiisu uu yahay cagaar waxaa joogo wiilal wato dhar buluug, cadaan, cagaar iyo jaale.

Halan waxyalo miis gaduda wax fadhi labo gabdho biro caafi io boorso aya mesha uyalo wana madow io cades waxey watan xijabo madow ah

Halkan waxyalo dilac io garbasar oo isku eg cagar gadud madow jale balug io uraal

Meeshaan waa meel ho lwaxaa. Fadhiyo. Sarba. saaro wado. cadaan .iyo baluug iyo cadaan kursi cadaan iyo. Gurbaan gaduud iyo cadaan iyo. garba saar binki ah

Halkaan waxaa yaalo dhar badan oo wataan niman badan oo wataan dhar tuuto ah iyo koofiyaan baluug iyo cadaan ah iyo dhar cadaan ah baluug gaduud kalarka ku qorane waa gaduud.

Halkaani waa qol midabkiisa uu yahay qalin iyo cadays iyo madow daaqadiisa waa baluug.

Halkaan waa meel carwo ah waxaa yaalo diracyo iyo gorgorado

Halkaan wax saaran kareen baakadiisa caadaan ah miiska uu saranyahay wa cadaan

Halkan waxa yaalo jiis cadaan ah mesha uu yalane wa cadees cadees o shabaq shabaq

Halkan waxaa yala bamka oo isbitalada dadk logu xir ugsajiinka xiro oo cagar ah

Halkan waxaa yaalla miis oo lagu adeegto la saarto diraa giisana waa qalin iyo madow

Halkaan waxaa hooga bahal midabkiisa yahay goor goor midabkiisa yahay qalin garay baaf jaajban oo cadaan ah dhulka oo kistoo qashin qashin ah albaabka daaqada wa gaduud.

Halkaan waxaa taagan labo nin oo wato labo koofi kafay, madow iyo cadaan ah, qalin buluug iyo cadaan, dhar cadeys ah ayay gashan yihiin, meesha ay taagan yihiin waa loogo buluug iyo cadaan ah.

Meeshaan waxaa ka muuqdo guri qabyo ah Oo wali la dhamaystirin

Meeshaan waa hool waxaa fadhiyo dad badan wato jaakad madow, shaar buluug ah, xijaab iyo sheelad bingi ah, sheelad cadeys ah, xijaab madow, darbiga waa buluug ah.

Halkan waxa talo labo bac xiran cadan iyo baluug baluug iyo cadan kalaro kale yalin

Halkan waxjogo nin askari ah dharkow wato cades garadhis waa oraji

Hslkan waxyalo katinad fashon ah midbkode madow csgar cades qalin binki dahbi

Halkan wax yalo kartoon wax saaran kabo cadaan madow iyo guduud ah

Halakan waa qol cades ah waxayalo jiif binki ah go madow io kafey ah aa saran

Halkaan waa saxan cadaan ah waxa saaran rooti iyo cagaar ah

Halkan wa qol hool ah waxyalo fadhi madow io cades ah qolkan waa jale io madow io cadan

Halkaan waxaa yaalo labo tag away ah waxaa kujiro jikin duban oo jaale ah, basal gaduud, bur shiilan iyo kaarooto.

Halkaan waa qol waxaa taagan wiilal dhar cadaan ah qabo

Halkaan waa wado waxaa maraayo gaari wayn oo cadaan ah waxaa saaran dad wato shaarar cadaan ah, seddex mooto bajaaj oo gaduud ah, nin dhar madow wato dhulka waa cadeys, jaranjaro kafay iyo cagaar ah.

Kani waa guri dabaq ah qeybtiisa waa cadaan iyo cadeys, dhinaciisa waxaa kabaxaayo falaawaro cagaar ah iyo mid jaale ah, dhulka waa kafay iyo cadaan.

Halkaan waa qol isbitaal ah waxaa yaalo miis jaale iyo cadaan ah waxaa saara alkola gaduud ah iyo caag cadaan ah, wiil shaar cadaan wato, daaha uxiran waa jaale iyo gaduud ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho imtixaan ku jiro oo qabo dhar caday iyo inshareer madawbah

Meeshaan oo meel hol ah waxaa ku dhex jira niman fara badan oo ku fadhiyaan kuraas ninka ugu soo horeeyo waxa uu qaba suud dhegaha waxaa ugu jiro irofoon

Halkaan waxaa yaalo dirac midabkiisu waa beer, buluug, jaale iyo cadeys dhulka uu yaalo waa cadeys iyo cagaar.

Halkaan waxaa taagan boombala madow waxaa yaala dhaho jaallo ah miss cadaan saaran.

Halkaan waxaa yaalo bombal bumbalka midabkiisu waa madow waxaa suran ka tianado fara badan midabkoodana waa dahabi

Halkan waa qasri waxaa fadhiya arday wadato dhar cadaan ah gabdhaha waxay wataan inta shareerka madow cad

Halkaan waa meel hool ah waxaa yaalo fadhi cadeys iyo fadhi qaxwi ah, miiska waxaa saaran dikorooshin cadaan iyo kafay ah, dhulka waa kafay.

Halkan waa boonbilo madow ah waxa saran katin jaalo ah oo shab ah meesha oow yaalo waa madow io jaalo

Halkaan waa saxan cadaan ah rooti jaallaa aa ku jira suugo gaduudan ayaa weel madow ku jirto ansalaato cagaar ah jibsi jaalla rooti han beekar qudaar iyo hilib jar jaran

Halkaan waxaa yaalo labo dhago oo jaale ah meesha ay yaaliin waa cadaan.

Halkaan waxaa yaalo boonbalo haaf ah oo cadaan ah waxaa kujiro surwaal jaale ah, qori madow ah ayaa kuxiran dhulkuna waa cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo fadhi jaale, qalin iyo buluug ah, dhulka uu yaalo waa cadeys.

Halkaan waxaa ka muuqda shaati madaw kaluuskiisana waa cadaan waxaana ku dhegan war qad background kana waa cadaan

Halkaan waxa taalo afakaadho midabkeddu yahay cagaar jaale madow ah weel ayayna kujirtaa

Halkan waa qol jiko ah midbakis yahay qalin io kafey io cades io madow

Waa masaajid waxaa fadhiya niman khamiistii ayey wataan madow iyo qaxoo isku jiray cimaamo dhulka waa cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo iska faalo ay saaran yihiin Maryo bundad ah oo kalaro kala duwan leh

Halkaan waxaa yaalo kareemo midabo kale duwan leh sida babaay, cadaan, jaale, bingi iyo oranji.

Halkaan waa guri kalarkiisu uu yahay fiyool waxaa joogo niman wato koofi kafay ah iyo dhar cadeys ah, makaroofan cadaan ah ayaa horyaalo iyo baakad.

Meeshaan boor fiyool iyo baluug iyo uuraal ah

Meeshan waxaa fadhiyeen niman badan ninka soo horay wax wataa shaati caddaan ah iyo koofid

Halakan mrl jim ah boro madow io qalin darbiga waa cades gees waa jale

Halkan waa buug oo binki ah suganta eey kuqorantahay

Meeshaan wa meel barxad waxaa joogan ciyaal yar yar waxey wadtaan dhar jaalo cadees baluug gaduud qaxwi cagaar madow

Halkan waxyalo bakado cadan io balug

Meeshaan waxaa maraya laba eey oo aad u gaajaysan oo ordaya si ay u helaan biyo iyo cunto

Halkan waa guri qalin ah waxa kabaxay falawar waana cagar io jale

Halkaan waxaa taalo baakad oo jaale iyo cadaan ah oo koob kusawiran oo shaax kujiro oo cadaan ah, bir cadaan ah, miis kafay ah iyo ul cadaan ah oo gadaal taalo.

Meeshaan waa qol waxaa taalo armaajo madow iyo cadaan ah, fadhi,

Halkan waa qolka midibkisa yahy jaalo io cadees wxaa yaalo fadhi garey io madow

Halkaan waa miis madow waxaa saaran biya caadi ah oo caagad buluug ku jiro cunto kale saxan cadaan koob cabitaan ah kujiro saxan kale oor ooti cadaan aha kujiro

Halkan waa qol hool ah midbkis ow yahay cades io cadan dhulka oow yahay kafey io cades

Halkaan waxaa taagan gaari midabkiisa uu yahay garay lugihiisa madow hoosta cagaar aga xitan tahay gaari dameer

Halkaan waa laami waxaa ka muuqda gaari cadaan iyo 4 bajaaj oo guduud midna waa cadaan

Halkaan waa meel hool ah oo duug ah ah, midabkiisu waa cadaan iyo jaale, waxaa fadhiyo dad dhar kala duwan wato oo niman iyo naago ah, dhar buluug, dhar kafay, dhar cadaan ah, dhar cadeys, dhar jaale, dhar bingi.

Meeshaan waxaa ka muuqdo boombale madaw ah oo korka ka saaran yahay dahab jaalo ah

Meeshaan waxaa fadhiyo gabdho wato dhar cadaan ah waxaa dhex yaalo miis qaxwi, buugaag cadaan wataan, darbiga guriga waa jaale, buluug iyo cadaan ah.

Halkan waa qol maykiisu yahay jaalo waxaan yeelo kafee cadaan qaraxa saaran

Halkan waa qol midabkiisu yahay cadaan iyo cadeys wax yaalo fadhi

Halkaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo rag badan oo cimaamado kale nuuc ah wato , jaale, cimaamad gaduud, madow iyo cadaan, jaale.

Halkaan waa qol midibkisa yahy jaalo io binki io qalin wxaa yaalo wax kafey ah

Hslkan waa qol hool ah waxayalo fadhi jale ah miis qaxwi io cades wana fadhi qado

Halkaan waxaa ka muuqdo arday fadhido midabka dharkooda waa shaati cadaan iyo surwaal cadays ah kuwana waa shaati jaalo iyo surwaal cadays ah

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho labo kamid ah mid kale ayey madaxa ayey maro cad u saaraysaa midabka dhar ay qabaan waa hijaab iyo saako cadays ah mid fadhido waxay qabtaa hijaab madaw iyo saaka madaw

Halkaan waa garoon midabkiisu uu yahay cagaar waxaa joogo wiilal wataan dhar buluug, fanaanad jaale iyo buluug ah, buume buluug ah iyo koofiyad.

Waa sawir farshaxan waxa uu ka turjumayaa guri midabkiisa yahay cagaar geedo ayaa ka hoos baxaayo

Halkaan waa qol fadhiya cadees madoow qalin ural

Waa shaar bingi ah iyo ookiyaalo madow ah oo baakad cadaan ah kujiro iyo surwaal qaxwi ah.

Meeshan waa qol waxaa fadhiyo wiilal oo wataan sudut suuduudka midabkoodu waa guduud madow buluug ayaa cagaar

Halkaan waa qol midabkiisa yahay baluug iyo cadaan iyo madow falaawar gaduud jaalle iyo cagaar.

Halkaan waxaa ka muuqda sadex koob oo biyo color koodu uu yahay cadaan iyo qaxwi miiskana uu saaran yahay waa qaxwi

Halkaan waa gari hostisa bio weyn ayaa ku xiran

Halkaan waxaa ka muuqdo dahab jaalo ah background kana waa madaw

Meeshaan waxaa yaalo saxan waxaa kujiro soor cadeys ah waxaa kujiro galaas, saxanka waa cadaan, sakbad jaale ah waxaa kujiro digir, qamadi cadaan.

Halkaan waa qol cades iyo kafee ah go buluug iyo cadaan aha saaran miisna wayalaa

Meeshaan waxaa ka muuqdo jaraanjaro guri dabaq ah midab ka mutuleelka waa cadaan waxaana muuqato labo gursi oo gaduud ah

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato jaakad qalin ah iyo shaar cadaan ah, tay buluug ah hortiisa waxaa yaalo muubeel madow, buug gaduud iyo cadaan ah, miis cadaan, qalin bingi ah iyo labo caag oo caafi ah.

Halkaan waa meel waxaa fadhiyo wiilal wato qamiis buluug, qamiis cadaan ah, qamiis cadeys, qamiis madow, cimaamad cadaan iyo gaduud ah iyo surwaal gaduud ah.

Halkaan waxaa fadhiyo odayaal wato dhar kale duwan ookiyaalo jaale iyo bingi ay, dharka ay wataan waa buluug iyo cadaan, buluug iyo madow, caagado caafi ah oo buluug iyo cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo miisas cadaan waxaa kujiro fanaanado iyo surwaalo , waxaa joogo wiil wato shaati cadaan iyo fanaanad gaduud iyo madow.

Halkan wxaa yalo qamis cadan io gadiid oo feereysan

Meeshaan waxaa taalo qalaado qalin iyo madow ah, bakaadkateeda waa cagaar iyo gaduud, boorka kusawiran qalaado kale nuuc ah.

Kan waa hool waxaa fadhiyan nago wata dher cadan iyo gaduud ah meel mutuleen cadan ah

Meeshaan waxaa yaalo khudaar aad u fara badan oo ay ka mid yihiin cambe qare iyo liin

Halkaan waxaa ka muuqdo saacad midkeedu yahay madaw iyo jaale

Halkan waxa yaalo shaar madow ah surwaal madow ah boonbilo cadan ah ku jiro dhulka oow yaalo waa cades dirbiga waa cadan

Halkaan waxaa joogo wiilal wato dhar ciidan oo cadaan, cagaar, muraal, buluug, naag dhar gaduudan wadato oo calanka buluug iyo cadaan ah wadato.

Halkan waxyalo wiish oo madow ah waxow wada jawano cadan ah nin aya talefon kuhadlayo dharkis waa gadud io cagar

Halkaanw aa qol cafe ah waxaa yaalo jiif cafe iyo cadees ah waxa ayaalo flower cadees ah

Waa musqul waxa kutalo barag cad io waji dhaq cadan ah darbiga waa cadan io kafey

Halkaan waxaa saraan armaajo cagaar ah oo saaran saliid saytuun midabka armajada cagaar iyo cadays

Halkaan waa qol midabkiisu muuraal yahay waxaa yaalo jiif, armaajo cadaan iyo kafay ah ,roog cadeys iyo kafay ah, fadhi madow, cadaan iyo kafay ah.

Halkan waxyalo bobilo cadan oo haf ah waxa kujiro sarwal madow ah dhulka eey talo waa cadan

Kani waa guri dushiid gurigaas midabkiisa dushiisa waa cagaar waxaa saaran soolar gaduud iyo cadaan ah iyo kuraas darbi jaallaa.

Waa niman meel fadhiyo meesha ay fadhiyaan waxaa yaalo miis weyn

Halkaan waa qol waxaa yaalo harqaan, joogo gabdho wato xijaab cagaar ah, boorar, ookiyaalo cagaar ah, qalin cadaan ah, harqaan cadaan ah.

Halkan waxa ay indho qol midabkiisu yahay jaaro ku xiran gove ah qarin ah hor saarno caddees qarax jaadlo

Halkaan waa goob isbitaal ah waxaa yaalo kursi jaale iyo miis jaale ah , gabar ayaa gabar kale madaxa kaduubeyso oo xijaab qaxwi wadato, gabadha kale waxay wadataa xijaab yar cadaan ah iyo xijaab madow ah.

Halkaan waxaa yaalo rooseytooyin midabkoodu uu kale yahay gaduud, bingi, jaale, kafay iyo cadeys meesha ay yaaliin waa cadeys.

Halkan waa ayaa lagubee waxaa saaran baaca qoryo kufee galmudug cadoon madow

Waan niman badan oo wataan dhar cadays ,cadaan koofi modow, cagaar ah

Halkan waa armajo kafey ah waxa yalo bugag cadan ural gadud madow cades baluug jale

Meeshaan waa meel ma xafiis ah maktabad ah waxaa yaalo kursi kafee oo miis kafee ah

Halkaan waxaa ka muuqdo labo dhalinyaro ah mid uu qabo jaakad caafimaadka waxaa hoos yaalo miis ay saaran yihiin daawooyin background kana waxaa ku xiran maro guduud ah

Halkaan waa armaajo midabkeedu uu yahay cadeys iyo kafay ah, dhulka waxaa yaalo kan darbiyada lugu dalooliyo oo kafay ah.

Halkan wxaa iyalo shaati baluug io cadees ninac kuleel meesho yalla neh waaa

Halkaan waxaa fadhiso gabar wadato xijaab madow ah, maas madow ah iyo ookiyaalo cadeys ah, waxaa agyaalo harqaan madow iyo cadaan ah, maro cadaan ah ayay tuleysaa, miiska waa jaale, bingi ah ayay kutoleysaa.

Halkaan waa guri biro waxaa taagtaagan madow iyo jaale ah oo darbiga suran iyo kuwo cadeys iyo bingi ah, jaale iyo fiyool.

Waa qol waxaa yaalo fadhi ya midabkiisa hay-addaan waana fadhi boqortooyo darbiyada waa buluug miis madow ayaa la

Waa carwo waxa ii muuqdo dhar buluug cadaan meel saaran

Waa katiinad oo dahab ah midabkeedu waa dahabi waxayna saarnatahay meel cadaan ah

Halkaan waa qol dheer ayaa ka ifaayo oo midabkiisu yahay albaabka waa cadaan darbiga waa caddaanHalkaan waa qol dheer ayaa ka ifaayo oo midabkiisu yahay albaabka waa cadaan darbiga waa caddaan

Halkaan waa qol jaallo ah waxaa yaala miis cadaan madow eh waxaa saaran labo boorso madow eh iyo buugaag bin iyk cadaan eh waxaa fadhiyaan wiilal shaar cadaan ah shaar baluug.

Halkaan waxaa ka muuqdo kun teenaro midabyo kala duwan leh waana guduud, cadaan, buluug iyo jaalo waxaana hoos taagan gaari cadaan ah

Waa waxaa ii muuqda dhar dumar ka saakooyin guduud cagaar ah waana caro

Waa dugsi waxaa ku karaayo cunto midabkeedu yahay cagaar waxaa ku jirto qaado ula ah

Meeshaan waa carwo waxaa ii muuqda suudaan darbiga saran oo buluug iyo midowga ka kooban

Dalka waxaa yaallaato midabkeedu yahay kafee waxay saaran tahay meel miis ah

Halkan waa masjid darbigiisa waa cagaar xulay saddex munaasabad albaabkiisana waa haddaan

Halkaan waxaa taalo baakad gaduud iyo baluugviyo kafay eh koobab kafayga saxan koob shaah gaduud ku sawiran yahay koob saxan cadaan eh koob.